niriba n ʒɛya niriba maa nyɛla ban ʒɛ kusi zuɣ' ka kongili ka tɛbuli nim ʒɛ be tuhini ka nivugi yino ʒɛ bɛ tuuni ka lɛbigi o nɛni kpaba ka kuɣ' shɛŋa ʒɛ o nyɛŋa ka shɛbi ʒɛ di zuɣ' ka tɛbuya run ʒɛ laa nim maa tuuni

Niraba n zaŋ girada nim bɛ mori ni n gbira bi gbingbila tankpaɣu n ku dim tooni sa ka nirabaayi yi mori maa polo n kanna girada maa polo tihi nyɛla din bɛ nyaangi maa sa ka shab ʒi katawiya gbunni n duɣura

Doo n ʒiya ka so chɛri o zabiri doo maa ʒɛla kuɣu zuɣu ka zaŋ tanpiɛlli n pobi o maŋa ka ŋun chɛro maa pili zipiligu ka yɛ liiga piɛlli duu maa puuni foto tabila zuɣusaa

Paɣasara ni nachimbi n laɣam ʒɛya shab ʒɛla zuɣusaa ka shab ʒɛ tiŋa ban ʒi tiŋ maa tooni ka dalibihi ʒɛya ka paɣasara maa puuni so yɛ nyingokoriti ka piri bansi ka zqŋ tani ka di nyɛ zaɣ dozim n zaŋ googi o zuɣu ni

Paɣa n ʒiya n chimdi waagashe kurifooti ʒila o tooni ka o ŋmaari waagashe maa n niŋdi ŋmanni o pun chimla shɛli ka di bɛ gbambili ni ka gbambihi ayi ʒiya ka o zaŋ waagashe maa tam hbambili yini zuɣu ka ʒi kuɣu zuɣu

Paɣaba n diɛmdi diɛma paɣaba maa nyɛla ban zaa bobi bobsi bobpiɛla piɛla n nyɛ bobsi maa ka so zaŋ sariga n zaŋ pobi o nyingolini ka shebi ye chinchina nɛma ka shebi mi ye leesinima ka paɣaso gba beni ka ye neenpiɛlla o nema maa kuli nyɛla zaɣa piɛlli zaha.

Paɣa n ʒi tahapoŋ ka niɛma bɛ di puuni niɛma maa puuni shɛŋa nyɛla birash nima shɛŋa polish nima ka kpama biɛni ka o gbubi piɛɣu o nuuni piɛɣu maa puuni birash nim maa mini polish nim maa n ku lahi bɛ di gba puuni

Niraba n bɛ boɣali ni niraba maa zaŋla nachimba ka bi gbiri bini niraba maa puuni shab zanzala zuɣusaa ka shab gbaya ka ko biɛɣu do bi luɣuli zuɣu niraba maa gbubila tahapona ni gbambihi ka koma bɛnbɛ lala gbambihi maa puuni

Niraba n laɣam ʒiya bi nyɛla ban ʒinʒi kuɣusi zuɣu katawiya gbunni katawiya maa nyɛla zaɣ ʒiɛhi ʒiɛhi paɣaba mini dabba zaa ku laɣamla taba n ʒi laa ʒii maa ni shab gobla chinchin ʒiɛhi ka shab gob chinchin piɛla

Chinchina n laɣam n doya chinchina maa galisiya chinchini piɛla chunchin ʒiɛhi zaɣ dozima ka paɣa du n pa chinchina maa zuɣu ka lara ka o nyina ku piɛli paratɛtɛ

Niraba n bɛ palli zuɣu shab chɛnimi ka shab ʒiya bin ʒiya maa ʒila katawiya gbunni katawiya maa nyɛla zaɣ dozim wobigi tuuta ni lɛm nim tuuta bɛ zuɣusaa sa jiranbiisa bɛ tooni so yɛ liiga dozim n bɛ loori nyaanga